Kan suuraa irratti argamu kun aartist Habtaamuu Lamuu jedhama. Amma gara 'industirii televiizyinii'tti makamee jira. 'TV show' qaba jechuudha. Nama baay'ee beekamaa fi nama cimaadha.

Wantin suuraa kanarratti argaa jiru kun raafuu maramaa jedhama. Kuduraa gidduutti ramadama. Nyaata garagaraa hojjachuuf ni oola. Akkasumas gurguramees galii ni ta'a. Kan sin dhibummoo nan jaaladha.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru kun meeshaa elektirooniksii kan ta'e kompiitaraadha. Kompiitarri faayidaa garaa garaa kenna. Mana barnootaarratti , bakka hojii bakka gabaarrattillee tajaajila garagaraa nuuf kenna. Interneetii walquunnamsiisuudhaaf nu gargaaraa.

Wanti suuraa kana irratti argaa jirru uffatadha. Uffanni kunis uffata dhiiraa kofoo jedhamudha. Kofoon kunis bifa ammayyaatiin qophaa'ee kan gabaaf dhiyaatedha. Uffata ammayyaadha jechuudha.

Kanan suuraa kanaa gaditti argaa jiru kunii, Saatawwaadhaa. Saatawwaan bineensota bosonaa uumamaa ajaa'ibaa qaban keessaa ishee tokkodha. Morma akka malee dheeeratu qabdi.

Wantaan suuraa kana irratti argaa jirru kun, halluu qeensaati. Yeroo baay'ee dubartooni faayamanii, midhagannii mul'achuuf itti fayyadamu. Qeensa isaaniitti dibatuu. Faayaaf itti gargaaramu jechuudha. Baay'ee bareeda.

Wanta ani suuraa kanarratti argaa jiru kun Gaaladha. Gaalli bineelda mana keessaa ishee tokkodha. keessumaa naannoo gammoojjii keessa kan jiraattu, tajaajila geejjibaa kan nuuf kennitu, tajaajila guddaa kan qabdufi....

Wanti suuraa kanarratti arginu kun nyaatadha. Nyaanni kunis shiroo jedhama. Shiroon akkuma beekamu Itoopiyaa keessatti nyaata baayyee beekamaafi jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti, itti dhimma baanudha.

Waanti suura kana irratti argaa jirru Kun, waaqeffataa ta'uun of ta'uudha jedha. Akka beekamu amantiin waaqeffannaa amantii Oromoon durii kaasee qabudha jechuudha. Amantii Oromoo isa duriiti.

Kan suuraa kanarratti argaa jirru Poolisii Oromiyaa ti. Poolisiin Oromiyaa ol aantummaa seeraa kabachiisuu irratti, nageenya biyyaa eegsisuu irratti hirmaatee waan baay'ee hedduu hojjetaa jira. Kanaaf galatoomuu qabu.

Wanti ani suura kanarratti argaa jiru manadha. Manni kunis mana citaa jedhama. Manni kun kan hojjetame mala aadaatiinidha. Baay'inaan baadiyyaa keessatti argama. Haala hawwataa fi miidhagaa ta'een ijaarame.

Suuraan kanaa gaditti argaa jirru kun, suuraa magaalaa Finfinneeti. Suurri magaalaa Finfinnee akka malee bareedee, ijaarsa babbareedaatu irratti ijaaramee, akka maqaa ishee mul'isutti kan hojjetamedha.

Waaw akkam bareedu! Kani suuraa kana irratti argaa jirru kun dubartoota uffata faayaa godina Arsiitiin faayamanii bareedanii mul'atanan argaa jira. Aadaa isaanii calaqqisiisaa jiru.

Wanti suuraa irratti argaa jirru kun qullubbii diimaa dha. Qullubbiin diimaa nyaata garaagaraa hojjechuuf nu fayyada. Dhibee garaagaraa irraa nu ittisa. Nyaata biyya keenyatti hojjetaman keessaa baay'ee isaanii keessaa hin dhabamuu. Baay'inaan argama.

Kanan suuraa kanarratti argaa jiru uffata aadaa haala ammayyaatiin qophaayedha. Uffanni aadaa haala ammayyaatiin qophaa'uun isaa gaarii ta'ee osoo jiruu maal kan jedhu yaaddoon qabaa aadaa isaa kirrii isaa nu jalaa balleessaa deemaa laata kan jedhu sodaan qaba.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru kun foon waaddiidha. Waanan jaalladhuuf gorora koo coccobsaan jira. Nyaata biyya keenyatti namni itti fayyadamudha.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru kun nuugii jedhama. Nuugiin midhaan zayitii keessaa isa tokko dha. Zayitii garaagaraa irraa qophaa'aa. Akkasumas immoo, tumamees illee nyaataaf ni oola. Faayidaa baay'ee kenna.

Kanan suuraa kana irratti argaa jiru aasxaa humna ibsaa Itoophiyaati. Humni ibsaa Itoophiyaa hojii gurguddaa hojjechaa jira ibsaa diriirsuu irratti. Ta'us garuu komiin baay'een ni ka'a. Ibsaan yeroo baay'ee nibada waan ta'eef komii qabna humna ibsaa Itoophiyaa irratti.

Namni suuraa kanarratti argaa jirru kun atileet Hayilee G/sillaasee jedhama. Atileetiin kun dorgommiiwwan garaagaraa irratti hirmaachuudhaan nama injifannoo gurguddaa galmeessise nama maqaa biyyasaa sadarkaa addunyaatti ol qabedha.

Wanti suura kanarratti argaa jiru kun dubartoota uffata aadaa naannoo Amaaraatiin faayamanii argamanidha. Uummata Oromoo irratti dhiibba gara garaa taasisaa turani hacuuccaa gara garaas. Kanaaf jibba guddaa isaanirraa qabna. Baay'een isaan jibba.

Wanti suurarratti argaa jirru kun dubartii naannoo Affaar jiraattudha. Uffata naannoo sanaatiin faayyamtee jirti. Akkasumas rifeensashiillee akka aadaa naannoo afaaritti dhahattee jirti. Baayyee miidhagdi.

'Waaw!' Suuraan kanaa gaditti argaa jirru kun holqa Soof-umar jedhama. Holqa uumamaa naannoo Baalee keessatti argama. Bakka 'Tuuriizimii', bakka daawwannaadhaaf bakka mijataadha.

Namni suura kanarratti argitan kuni weeddisaa Taaddalee Gammachuu jedhama. Weeddistoota Oromoo qabu keessaa tokkodha. Weeddisaa beekamaa, weellisaa keenya, weellisaa dinqisiifamuudha.

Kan suuraa kanarratti argaa jirru kun gaggeessitoota biyyoota lamaaniiti. Muummicha ministeeraa doktar Abiy Ahmad akkasumas ministeera Itoophiyaa fi pirezedaantiin Sudaan kibbaan argaan jira.

Waanti suura kana irratti argaa jirru Kun, maatiidha. Maatii taa'anii buna dhugaa jiran akkasumas illee nyaata nyaataa jiranii fi waliin taa'anii yeroo gaarii dabarsaa jiranidhaa, akkam nama inaafsisuu maatii gidduutti argamanii yeroo dabarsuun baayyeedhuma namatti tola.

Kanan suura kana irratti argaa jiru Kunii, haroo wanciiti. Haroowwan Oromiyaan qabdu keessaa isa tokkodha, haroo daawwatamuu qabuu, haroo dhaqee ilaaluu qabudha.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru timaatimiidha. Innis kan jiru bakka oomishaa yookiin lafa ooyiruu kan hin bilchaanne dheedhiidha. Nyaataaf kan hin geenye gaafa bilchaatu tajaajila garaagaraaf, galiidhaaf illee ni oola

Wanti suuraa kana irratti argaa jirru kun dhugaatii 'alkoolii biiraa' jedhamuudha. Biiraan kunis qulqulluu Giyoorgis jedhama. Ani biiraa hin jaalladhu. Wanta 'alkoolii' qabu walumaa galatti nan jibba.

Wanti an suuraa kanarratti argaa jiru kun, raafuu maramaa ooyiruurra jirudha. Raafuu maramaan gosa fuduraa keessaa isa tokkodha. Nyaataaf ni oola. Yeroo nyaata fayyadamnu dhibee garagaraa nurraa ittisa. Akkasumas gurgurreellee madda galii argachuu ni dandeenya.

Wanti suuraa kana irratti argaa jiru kun gosa midhaanii keessaa tokko kan ta'e baaqelaadha. Baaqelaan nyaataaf ni oola. Akkasumas immoo gurgurrees madda galii irraa argachuu dandeenya. Baaqelaa baay'eeman jaalladha.

Wanti suuraa kanabirratti argaa jiruu kun, bakka gurgurtaa wantoota gara garaatti. Bakka gurgurtaa kanattis midhaan gara garaa, meshalee gara garaatu itti daldalama.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru kun, midhaan mala ammayyaatiin calleefamaa jirudha. Midhaan haala ammayyaatiin calleessuun lafa xiqqoorraa galii guddaa argachuudhaaf nama gargaara.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru kun qoricha aadaati. Qorichi aadaa kun biqiltoota adda addaa naannoo keenyatti argaman irratii hojjatama. Dhibee garaagaraatiif dawaadha jechuudha. Akkuma fayidaa qabu miidhaas waan qabuuf of eeggannoo barbaada. Hammi fayyadamuu qabnus of eeggannoon ta'uu baannaan miidhaa geessisa.

Namichi suuraa kanarratti argaa jirtan kun Geetaachoo Raddaa jedhama. Gaggeessitoota naannoo Tigraay jiran keessaa tokkodha. Namicha kana ani baay'eedhuman jibba.

Wanti suuraa kana irratti argaa jirru Kun, abbootii amantii Kaatolikiiti. Amantaan Kaatolikii kan uumame du'a Kiristoos booddee jaarraa tokkoffaa keessadha. Amantiin kunis hordoftoota gara biiliyoona tokko ol qaba sadarkaa addunyaatti.

Kanan suuraa kana irratti argaa jiru kun irreechadha. Namoota irreecha kabajaa jirantu mul'ata suuraa kana irratti. Irreechi aadaa Oromoo keessaa isa tokkodha. Yeroo baay'ee hora Ar-sadeefi hora finfinnee fi bakkoota gara garaa Oromiyaa keessa jiran keessatti ni geggeeffama.

Dubartiin ani suuraa kana irratti argaa jiru kun aadde Adaanech Abeebee jedhamti. Kantiibaa magaalaa Finfinnee yeroo ammaati. Gaggeessitoota dubartoota cimtuu amma aangoo irra jiran keessaa ishee tokkodha.

Kanan suuraa kanarratti argaa jiru kunii godantota dha. Godaantonni kunii haalli isaanii namatti hin tolu. Godaansi wanta hamaa fi wanta nama jibbisiisaa ta'e tokko keessaa tokko dha.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru kun pirezidaantii Ameerikaa waayit haawusitti muummicha ministeeraa Israa'eel waliin mari'achaa jiru. Addunyaa kanattimmoo maal nutti fiduufi laata maalirratti mari'achaa jiru laata yaa waaq!

Wanti suura kana irratti argaa jirru dhugaatii lallaafaati. Dhugaatiin lallaafaa kunis dhuugaatii lallaafaa "oorenjii" jedhama. Dhugaatiin lallaafaa kun qaama keenya ijaaruutin karea adda adda qaama keenyaaf faayidaa kenna.

Wantin suuraa kanarratti argaa jiru kun lafee jedhama. Akkan ilaalaa jirutti lafee sangaa natti fakkaata. Nyaataaf oola. Lafeen sangaa baay'ee mi'aawa.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru kun meeshaadha. Meeshaan kunis doomaa jedhama. Yeroo baayyee tajaajila qonnaafi ijaarsa manaarratti fayidaa kenna.

Wanti suuraa kana irratti argaa jirru kun qullubbii adii jedhama. Qullubbii adii maasaarra yookiin ooyiruurra jirudha. Qullubbii adiin nyaataaf ni oola. Dhibee garagaraatiif qorichadha. Akkasumas gurguramee galiin irraa argama.

Wanti ani suura kanarratti argaa jiru kun bineensa bosonaa keessaa tokko kan taate 'Qamalee'dha. Qamaleen akkuma beekamu mukarra jiraatti, biqiltuu soorratti, namoota wajjinillee walitti makamtee jiraachuu kan dandeessudha.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru kun, alaabaadha. Alaabaan kunis alaabaa gamtaa awuroopaati. Alaabaan kun kan nu gargaaruuf, gamtaa awuroopaa kana gamtaa warra kaanirraa adda baasuuf nu gargaara jechuudha.

Wanti suuraa kana irratti argaa jirru Kun Harree Didaa jedhama. Harreen Didaan bineensa bosonaa keessaa tokkoo dha. Innis qaama isaa irratti bifa lama qaba: bifa Adii fi Gurraachaa dha. Dabalataanis bineensa addaa fi baayyee nama hawwatuu dha.

Kan suuraa kanarratti argaa jirru kun, bakka bashannanaa kan ta'e paarkii Inxooxxooti. Paarkiin Inxooxxoo yeroo dhiyootti hojjatamanii kan uummataaf banaa ta'an keessaa tokkodha. Bakka mijataa bashannanaa, bakka hawwataati.

Wanti suuraa irratti argaa jirru kun dhagaa baatiriidha. Dhagaan baatirii meeshaalee elektirooniksi kan akka reedi'oo garagaraa keessatti madda anniisaa ta'uutin nu fayyada, fayidaalee garagaraa nuuf kenna jechuudha. Baayyee gaariidha.

Wanti an amma suuraa kana irratti argaa jiru kun Abbaa Gadaa fi Haadha Siinqeedha. Abbaa Gadaa fi Haati Siinqee uummata Oromoo biratti kabaja guddaa, ulfina guddaa qabu. Gaggeessummaa irrattis ni hirmaatu. Uummata ni gaggeessu. Sirna Gadaa keessatti hirmaatu.

Wanti suuraa irratti argaa jirru kun siree jedhama. Sireen kunis bareedaadha. Kan tajaajilu immoo irratti boqonnaa argachuudhaafi.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru kun miidiyaa hawaasa tiktook jedhamudha. tiiktooki kanarratti viidiyoo gabaaba garagaraa waraabame gadhiifama. bashannanaaf akkasumas, beeksisa garagaraa irratti hojjechuuf ni ta'a.

Namni suuraa kana irratti arginu kun atileetii Qananiisaa Baqqalaa jedhama. Fiigicha dheeraa irratti hirmaachuudhaan injifannoo guddaa biyya keenyaaf galmeessiseera: riikardii baay'ee cabsee jira. Maqaa biyya keenyaa addunyaa irratti ol qabeera. Nama baay'ee dinqisiifatamudha.

Wanti suura kanarratti argaa jiru kun dubartii uffata aadaan faayamtee jirtudha. uffanni aadaa kunis uffata naannoo Harargeeti. Uffanni kun aadaa fi duudhaa uummata naannoo sanaa kan ibsudha.

Wanti suuraa kana irratti argaa jirru kun nyaatadha. Nyaata ittoowwan garaa garaa qabu; kan akka foonii, kan akka misiraati. Nyaata garaa garaa nyaachuun fayyummaa keenyaaf, jabina keenyaaf nu gargaara. Nyaata baay'ee miyaawu fakkaata yeroo ilaalamu.

Wanti suuraa kana irratti argaa jirru gosa kuduraaf muduraa keessaa tokko kan ta'e avokaadoodha. Avokaadoon faayidaa hedduu qaba. Cuunfaan irraa hojjetama. Nyaataaf ni oola. Akkasuma illee dubartoonni yeroo baay'ee rifeensa isaanii guddisuuf itti fayyadamu.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru kun mishingaa jedhama. Gosa midhaanii keessaa isa tokko kan ta'eedha. Mishingaan kun kutaalee biyyattii baay'ee keessatti baay'inaan ni oomishama. Tajaajilli isaas nyaataaf oola. Gurguraniis madda galii ta'uu danda'a.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru kun qamalee dha. Qamalee ani nan sodaadha. Baay'ee mudannoo na mudate waan qabuufi. Warri jaallatan jiraachuu danda'u. Garuu mudannoo irraa ka'ee ani baay'een fagoottan sodaadha akka malee.

Wanti suura irratti argaa jirru kun shibbistoota shubbisa aadaa Oromoo shubbisaa jiranidha. Baay'ee bareedu. Keessumaa immoo shubbisa aadaa naannoo shawaa shubbisu jechuudha.

Wanti an suura irratti argaa jiru kun bakka meeshaalee aadaatiin faayamee sagantaa adda addaa irratti qopheessuuf qophaa'edha. Eebba, guyyaa dhalootaa, jaarsummaa irratti gaggeessuudhaaf kan qophaa'edha. Meeshaalee aadaatiin faayamee jira.

Kanan suura kananrratti argaa jiru kun qotiyyoo qonna qotaa jiranidha. Maaloo otoon baadiyyaatti deebi'ee qonna kana yaalee maal natti tola ture! Hawwii kooti kun.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu bakka faayya garaa garaatiin miidhagee kan nama hawwatuu dha. Bakki kunis sagantaa garaa garaa itti kabajuudhaaf keessattuu sagantaa guyyaa dhalootaa itti kabajuuf kan qophaa'ee dha.

Wanti suuraa kanarratti argamu kun dargaggoota. Dargaggoonni kunis dhiiraa fi shamarrani. Dargaggoonni kunis uffata aadaa naannoo Guraageetiin faayamanii argamu. Akkasumas, shubbisa aadaa naannoo Guraagee shubbisuu irratti argamu.

Wanti suuraa kana irratti argaa jirru kun fannoo, calleewwan garaa garaa kan amantiin Ortodoksii itti fayyadamu meeshaalee garaa garaa kan akka fannoo, callee faan argaa jira. Faayidaa garaa garaa qabu.

Wanti suuraa kanaa gadiirratti argaa jirru kun paarkii tokkummaa jedhama. Paarkii baay'ee bareedaa paarkii yeroo dhiyootti hojjataman keessaa isa tokkodha baay'ee bareeda bashannanuuf baay'ee bakka mijataadha.

Kanan suuraa irratti argaa jiru kun qullubbii diimaa jedhama. Qullubbiin diimaa nyaata nuti hojjennu, nyaata nuti soorannu baay'eesaa keessaa hin dhabamu. Faayidaa garaagaraas nuuf kenna jechuudha.

Namichi an suuraa kanarratti argaa jiru kun Obbo Baqqalaa Garbaa jedhama. Qabsaa'ota Oromoon qabdu keessaa isa tokkodha. Nama jabaadha. Oromoodhaaf gatii guddaa nama kaffaledha. Baay'een ajaa'ibsiifadha.

Wanti suura kanarratti argaa jiru kun bunadha. Bunni yeroo jalqabaaf biyya keenya Itoophiyaa keessatti argame. Tajaajila garagaraa nuuf kenna, danfisnee hin dhugna, galii gara garaa irraa argamna, gurgurree gara biyya alaattis erguudhaan biyyi kènya galii gurguddaa irraa argachaa jirti.

Waanti suuraa kanarratti argaa jirru kun masaraa Kumsaa Morodaati. Masaraa kun Wallagga Bahaa, Naqqamteetti argama. Masaraa bara durii ijaaraman keessaa isa tokkodha; masaraa baay'ee bareedudha! Seenaa garaa garaa qabatee jira. Baay'ee namatti tola!

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu kun dhiirota Oromoo Kaarrayyuuti. Isaanis akkaataa aadaa uffannaa naannoo sanaatti uffatanii rifeensa isaaniis filatanii kan jiranii dha.

Wanti suura kanarratti argaa jirru kun kopheedha. Kophee halluun isaa adii ta'e, kophee dhiiraati. Yeroo baay'ee ani kophee adii hin jaalladhu, maaliif dafee na jalaa xuraa'a waan ta’eef kophee adii hin jaalladhu.

Namni suuraa kana irratti arginu kun aristi Giruum Irmiyaas jedhama. Artistiin kun fiilmii akkasumas diraamaawwan afaan Amaariffaatiin hojjetaman baay'ee irratti hirmaateera. Nama dandeettii addaa qabuu dha.

Wanti ani suuraa irratti argaa jiru kun dubartii uffata aadaa naannoo wallagaatin, akkasumas faaya naannoo wallaggatti baay'inaan beekamu uffatte faayamtee, midhagde suuraa suuraa ka'aa jirtuun argaa jira. baay'eema bareeddi.